Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho niimaliwa mbika ohayi dhimbululwa kutya oyaza koshilongo shini uuna to tala komathano ,olwaala lwoshimaliwa oshowo iitya mbyoka ya nyolwa kombanda yoshimaliwa kutya oya za kombaanga yinipo .

Owuli omunangeshefa na owuli to nyengwa kutya ongiini wuna okupungula iimaliwa yoye yongeshefa? Ombaanga ya NedBank oyina okakalata hoka ho vulu okupatulula kongeshefa yoye, ano ya tumina okatumwalaka nena.

Ombaanga yaVenduka momasiku 19 Kotoba 2023 otayi ka kala yi na okafilima kombinga yuunamapya nuuniimuna, ano ya talele po nena.

Uuyuni wanapaife ito vulu okuninga tya ngele kuna oshimaliwa onkee aantu otaya londodhwa opo yalonge nuudhiginini yiimonene iimaliwa yawo yoyene, opo kayakwate nenge yaakayake iimaliwa yaantu.

Monale aantu okwali owala haya kuutumba kiipundi mbyoka ya ningwa miiti nenge momakota gomilunga, nuuna wa kuutumba ko nokuli oho vulu okuzako to ehama. Ashike muuyuni wopaife aantu oya longa ko iipundi mbyoka yomatyofa mbyoka omuntu ho kuutumba ko ndele to kala lela wu uvite ombili na ito ziko to ehama nande osha.

Oomwe odhili hadhi eta omukithi ngoka hagu ithanwa Malaria onkee aakwashigwana taya nkunkiliwa opo ya ka lande oonete oshoka oomwe odhili dha Nika oshiponga.

Otuna oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yooloka, moka tuna oositola hadhi landitha iinima ya ningwa miipa ngaashi omiya, oongaku, oondjato nayilwe ishewe.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yiti kutya momasiku o14-15 Novemba 2025 otayi kakala mohotela yedhina Mercure moWindhoek, ano kehe shoka wapumbwa okuuva kombinga yombaanga ndjika inda wukeya talele po momasiku ngoka.

Ombaanga yoNedbank otayi vulu oku kwashilipaleka omalweendo goye mpoka wa hala oku katalelapo ano shi wuna okuninga yadhengela ashike kuuyelele wagwedhwa po nenge wu talelepo oshitayi mbaanga shi li popepi gangoye.

Iinima moositola ohayi kala yilimo yapakelwa nawa, ngaashi nande okuli iinima mbyoka yiikulya oyili kombinga yawo, oothewa nomagadhi oyili wo kombinga yawo. Shika opo shininge oshipu kaalandi yakonge iinima yawo mbyoka yahala.

Aatalelipo taya yi kiilongo yaantu ohaya ka ninga nee epingakinitho lyiimaliwa moka taya gandja iimaliwa yawo mbyoka ya za nayo koshilongo shawo opo ya pewe iimaliwa yomoshilongo moka.

Uuna aalandi ya mono iinima yawo mbyoka ya hala ohaya kala ye li momikweyo yu uka pomashina, opo ya ka fute iinima yawo, oshoka ngele kaye li momikweyo nena moositola itamu kala mu na elandulathano.

Kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa, oshoka ito vulu okwiinyenga nenge wuninge sha ngele kuna oshimaliwa. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhowo dhomesiku kehe. Aantu ohaya kalonga opo nee yamone iimaliwa.

Onkundana ombwaanawa kaanangeshefa aanene naashona ndjoka tayi ziilile kombaanga yoNedbank kutya oyina okashina okashona hono taka vulu okulongithwa kaalandi yawo uuna kaayena oshimaliwa peke.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena, oha mu kala ne mu na iipundi niitaafula yoku kuutumba, opo aalandi ya kuutumbe ya lye, yo ya nwe shoka ya landa.

Owu li wa hala okutalelapo omahala nomahala ashike oto nyengwa okupungula oshimaliwa? Ombanga yoNed Bank oha yi vulu okukupungulila oshimaliwa shoye shokuya molweendo kehe moka ano inda wu ka ninge omayindilo nena.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo. Kapu na esiku wu adhe iilonga iyali yi na iimaliwa ya faathana. Iimaliwa oho yi dhimbulula ne kutya oya za koshilongo shini to tala komathano ngoka ge li koshimaliwa oshowo kiitya mbyoka yi li kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga ndjika kutya iihohela otayi ka kala yaya pevi okuza momasiku 29 gaDecemba 2025, ano yatalelapo nena kuuyelele auhe wiihwapo.

Ombaanga yaVenduka ihayi kala ashike yili moombelewa ya kuutumba, aweee, aaniilonga ohaya yi pomahala nomahala mpoka haya kala ya dhika uutala wawo, yo taya gandja uuyelele awuhe kombinga yombaanga ndjika.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aalongithi ayehe momudhingoloko gwaKatima otashi kapata momasiku 27 Sepetemba 2025 ano molyomakaya. Otashi kapatuluka ashike momandaha momasiku 29 Sepetemba 2025.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Ano ngele kuna oshimaliwa itoyi komeho na owuna oku kala to longo nuudhingu.

Otu na iimaliwa pamaludhi gaali moka tu na mo iimaliwa yomafo nosho wo iimaliwa iikukutu. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Omiti odhili dha simana, oshoka oto vulu oku honga iipilangi miiti, yo aantu ohaya longitha nee iipilangi mbyoka ngaashi okuninga iipundi, okuninga oosikopa, okuninga iitaafula nayilwe ishewe.

Mona lwaali omahooli goshihauto shoye kombaanga yaFNB komwedhi kehe, uuna to ka longitha okakalata koye koFNB okutula omahooli moshihauto shoye.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya oto vulu okwiivenena ompungulilo yoye ya kwatha oondola dhaNamibia eyovi. Ano shoka wu na okuninga talela po oshitayi dhawo nena.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oho yi dhimbulula nee kutya oyaza koshilongo shini totala komathano ngoka gathanekwa kombanda yoshimaliwa osho woo kiitya mbyoka yathanekwako kutya oshimaliwa shoka oshaza kombaanga yini.

Ombaanga ya Windhoek otayi tseyitha kutya otayi kakala nomaudhano goomeme momasiku 10 sigo 11 gaDesemba 2023. Ehala oposhiputudhilo shopombanga sha UNAM moVenduka. Inda wuki ishangithe nena.

Otu na iimaliwa pomaludhi gaali, moka tu na iimaliwa iikukutu osho wo iimaliwa yomafo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Oho mono nduno kutya iimaliwa mbyoka oya za koshilongo shini uuna wa tala komathano ngoka ga thanekwa koshimaliwa osho wo kiitya mbyoka ya shangwa kombanda yoshimaliwa.

Iinima moostola ohayi kala yili mo yapakelwa lela melandulathano noya topolwa kutya kombinga huno okuna oondjato kombinga onkwawo okuna oongaku niikwawo ishewe, opo shiningile aalandi oshipu okukonga iinima yawo ndjoka yahala.

Iiti oyi li ya simana noonkondo, onkee aakwashigwana ta ya kunkililwa opo ya hulithe po etetepo lyomiti, oshoka oto vulu oku honga oshipundi, oshitaafula, nayilwe ishewe moshiti.

Aantu mboka yena uunongo oko yakala mboka haya vulu nokuli okuhonga iipundi nenge iitaafula miiti, onkee omiti odhili dhasimana.

Ombaanga yaVenduka ihayi kala ashike pehala limwe aawe, ohayi ende nomahala tayi gandja uuyelele kombinga yombaanga ndjika, moka hayi kala nee ya dhika uutala wawo, yo aakwashigwana taye ya nee taa pula uuyelele mboka ya pumbwa.

Oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa ohadhi kala dhina omalopitha ngono ga zalekwa iikutu nelalakano oku ulika shoka shi li mositola noku ulikila aalandi nkene taya kala mo uuna yeshi zala.

Ombanga ya NedBank oyina uukalata pamaludhi ga yooloka, moka muna oka kalata hoka okazizi, osho wo okakalata hoka kafa oshingoli, ano inda wuka patulule okakalata koye noNedBank nena.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ito vulu okuninga sha ngele ku na iimaliwa, okukutya okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okulanda iilongitho nenge okufuta oosikola dhaanona.

Ombaanga yoStandard Bank oyili tayi londodha aakwashigwana opo ya kale ya kotokela ookalyamupombo, oshoka oye li yiipyakidhila moka taya vulu nokuli oku ku dhengela ongodhi, nokonima shampa wa yamukula ongodhi yoye, uyelele awuhe kombinga yombaanga yoye owaya.

Ombanga ya NedBank ihayi kwathele ashike aakwashigwana moku pungula iimaliwa yawo. Awee, oombanga ndjika ohayi vulu wo oku yambidhihda omaudhano ga yoolokathana ngashi omathigathano gokuhinga uuthanguthangu.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi kwathele owala aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo, aaye ohayi kwashilipaleke wo nomawudhano gayoolokathana ngaashi, okatanga kokoompadhi.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala nee mu udha ngaashi pethimbo lyaantu ya mona iimaliwa yawo, ano kehulilo lyomwedhi, oshoka kehe gumwe oha yi owala kehala hoka, a ka konge oompumbwe dhe manga e na oshimaliwa.

Muuyuni wongaashingeyi ngele ku na oshimaliwa nena ku na shoka to vulu okuninga, oshoka konyala kehe shimwe osha pumbwa owala oshimaliwa. Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iikulya, iizalomwa, okufuta oosikola, okulanda omagumbo, iihauto nosho tuu.

Uuna tokalanda oshihauto shoye nombaanga yaNedbank oho kuthilwako sigo ookopelesenda yimwe ano inda wukalande oshihauto shehogololo loye nena.

Uuna tokala tolongitha okakalata koye kombaanga yo Standard bank oku landa iinima yoye mostola, otokala wi imonena omawu wanawa ogendji oku ziilila koombaanga ndjika. Ano tameka oku longitha oka kalata koye nena.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi gandja uuyelele kaakwashigwana nkene ye na okupungula iimaliwa yawo momikalo odhindji dha yooloka. Ano ya dhengela nena.

Ombaanga yoStandard Bank ota yi gandja omauyelele nomalondodho shoka aakwashigana ye na okuninga, uuna yiiyadha momakelo gookalyamupombo, ano guukengeleledhi.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi longithwa owala okupungula iimaliwa, aawee. Ombaanga oyo tuu ndjika ohayi kwathele wo omahangano ga yooloka okutya onoshimaliwa koomuma nenge nakehe shoka ehangano lya pumbwa.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo, niimaliwa mbyono oho mono ne kutya oya za koshilongo shini, to tala komathano ngoka ga nyolwa ko, kolwaala, osho wo kiitya mbyoka ya nyolwa ko kombanda kutya oshimaliwa osha za koshilongo shini.

Uuna toka patulula okakalata koye nombaanga yo Standard Bank, ohoka imonena ompito yoku isindanena oshimaliwa sha thika poondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali nantano koomuma.

Oositola odhili dhatopolwa shiikolelela kutya oositola dhoka ohadhi landitha shike moka tunamo oositola dhoka hadhi landitha oongaku ashike nenge oositola dhoka hadhi landitha iikulya ashike naashoka hadhi landitha iikutu.

Otu na aantu ye na uunongo wa yooloka. Moka tu na aantu mboka taya vulu oku e ta po iipundi mbyoka yomatyofa, ano taye yi longo owala noonyala dhawo. Aantu mbano ohaya landitha nee iinima yawo mbyoka ya longa, opo yi imonene oshimaliwa.

Iimaliwa yo moNamibia inayi fa iimaliwa yo koshilongo Congo, nenge yo moSouth Africa nenge yo moAngola. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Oho dhimbulula nee kutya iimaliwa mbyoka oyaza koshilongo shini, shi ikwatelela komathano oshowo kiitya mbyoka ya nyolwa ko kutya iimaliwa oyaza kombaanga yili moshilongo muni.

Omiti odha simana oshoka oto vulu okuhonga iinima oyindji momuti moka mwakwatelwa okatemba kokwiiyogela koonyala. Onkene aakwashigwana taya kunkililwa, opo ya hulithepo etetepo lyomiti.

Uuna toka landa o solar yoye, moositola dhedhina MegaTech, tolongitha okakalata koye ko Standard Bank otoka kuthilwako lela. Ano inda wu ka talelepo ositola oyo tuu ndjoka.

Omiiti odhili dhasimana oshoka aantu mboka yena uunogo woku honga iinima ohaya vulu oku honga okatemba hoka koku iyogela koonyala moshiti. Onkee aantu otaya londodhwa opo kaya tete po omiiti.

Moositola oha mu kala mu na aalandithi oyendji. Mu na mboka ye li moolaka, osho wo mboka ye li pomashina, ya tegelela aalandi ye ye ya fute iinima yawo mbyoka ya landa, omanga mboka ye li moolaka oha ya pakele, noku kwashilipaleka kutya iinima ayihe oyi ii melandulathano.

Uuna to kalanda oshihauto nombaanga yo Nedbank okuza mo masiku omilongo mbali na gaali sigo omasiku omilongo ndatu ga Sepetemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ndatu, otoka kuthilwako sigo oopelesenda dha adha pu nola oshinkwanu ntano.

Omiti odhi li dha simana, oshoka aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iinima ohaya vulu okuhonga iitaafula nenge iipundi miiti. Onkene aakwashigwana otaya londodhwa kaya tete po omiti.

Uuna toka landa oshihauto shoye, to longitha ombaanga yo Wes bank, oho ka kuthilwa ko elela ethigathano ndika oli li oku za mu 01-29 Febuluali 2024.

Otu na oositola odhindji hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Moka tu na mo oositola hadhi landitha iikutu yomaludhi ga yooloka yoomeme nenge yootate.

Ombanga yaNedBank oyi li yu ulike omuulikwa gwawo ngoka omupe gwedhina Shaun Lahner onga omukuluntu gwawo gweyambulepo lyongeshefa nomapekaapeko kuuyelele wu nasha niinima mbika oye e na okumupa uuyelele.

Moositola ohamu kala aalandithi oyendji taya longo iilonga ya yooloka. Ohamu kala mboka taya longo moolaka taya pakele iinima oshowo mboka hata kala ya thikama pomashina ya tegelela aantu yeye ya fute iinima yawo.

Aantu mboka aanongo ohaya vulu okuhonga iipundi niitaafula miiti, ano onkee aakwashigwana taya kunkulilwa opo kaya tetepo omiti, oshoka omiti odhili dhasimana.

Otuna oositola hadhi landitha iinima yayoolokathana, moka tunamo oositola dhoka hadhi landitha iikwamboga osho wo iihulunde ngaashi omatama, uunawamundesha nayilwe ishewe.

Isindanena okambo koye kombaanga ya Venduka komomumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Ano shoka wuna okuninga, talelapo oshitayi mbaanga sho mbaanga ndjika shili popepi nangoye.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji go kwiinyanyudhila ,mpoka aantu ha yayi ko ,ya ka uve po ombepo ngaashi pethimbo lyomafudho, hoka kuna woo uundama wo ku yoga ,nuutala mpoka aantu taya vulu oku gondja nenge oku vululukwa po.

Inda wu ka patulule okakalata koye komangeshefelo, ano hoka haka ithanwa okakalata koshingoli nombaanga yotango yopashigwana ngoye wu imonene uuwanwa wokakalata haka.

Ombaanga yaNEDBANK okwa li yina ethigathano lyoku teleka moka aakuthimbinga yali ya sindana oshimaliwa koomuma. Ano owuli wushi oku teleka? Kandi kuthe ombinga methigathano ndi tali landula.

Omiti odhi li dha simana onkene aakwashigwana otaya kunkililwa opo ya hulithe po etetepo lyomiti, oshoka oto vulu okuhonga oosikopa, iipundi niitafula moshiti.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi kwathele owala aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo, aawe. Ohayi kwathele wo omahango gamwe noshimaliwa koomuma nenge na kehe shoka ehangano lyapumbwa.

Onkundana ombwanawa kaayilongi ayehe yokiiputudhilo yopombanda . Okuza kombaanga yotango yopashigwana tayi ya tseyithile kutya otayi ka gandja omukuli kaanasikola. Ano shoka wuna oku ninga talelapo oshitayi shombaanga ndjika kehe shili popepi nangoye.

Mona lwaali oofuto dhomahooli dho FNB dhoko mwedhi kehe. Uuna nee tokalongidha oka kalata koye ko FNB oku tula mo omahooli noshihauto shoye.

Ehangano ndyoka hali landitha oohauto lyedhina Indongo Toyota opamwe nombaanga yaNedbank otayi ka patulula oshitayi mOmuthiya momasiku 1 sigo 2 Juni 2023, okuza potundi ontimugoyi yongula sigo ombali yomutenya.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi longithwa owala okupungulila iimaliwa ashike ohayi kwashilipaleke wo omadhano ga yoolokathana kutya ono shimaliwa koomuma oniikutu nenge nakehe shoka sha pumbiwa pethimbo lyomaudhano.

Oweshi tseya tu kutya oto vulu oku kwashilipaleka oshihauto shoye, egumbo lyoye, nenge ongodhi yoye weyi landa yondilo nombaanga yotango yopashigwana? Ano talela po oombelewa dhawo nene, opo wuke imonene uuyelele awuhe.

Ombaanga yoNedbank nomesiku lyohole otayi tseyithile aakwashigwana kutya unaa wuli kokule nomuholike goye kashishi uudhigu kuyo, oshoka oto vulu okumutumina oshimaliwa kongodhi nombaanga oyo tu ndjika.

Iilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana. Iimaliwa yo moNamibia inayi fa iimaliwa yoko South Africa, yomu Angola nenge yoko Congo. Iimaliwa mbika oho yi dhimbulula ne kutya oyaza koshilongo shini, shiikololela komathano ngoka geliko koshimaliwa, kiitya kutya oshimaliwa shika oshaza koshilongo shini.

Moshilongo otu na mo aantu mboka ye na uunongo mboka haya vulu oku honga iipundi, iitaafula nayilwe oku za momiti. Onkene aantu otaya kunkililwa opo kaa ya tete po omiti oshoka omiti odhi li dha simana.

Ombaanga ya Nedbank oyili tayi kakala yina ethigathano lyo kuteleka okapana, moka omusindani taka isindanena oshimaliwa shoondola dha Namibia omayovi omulongo.

Iimaliwa yiilongo niilongo inayi fa, onkee oho dhimbulula ne kutya oshimaliwa shika osho koshilongo shini, shiikwatelela kethano ndyoka lili kombanda yoshimaliwa shoka, osho wo kiitya mbyoka ya nyolwa kutya oshimaliwa shoka osha za koshilongo shinipo.

Iimaliwa yomafo yokoshilongo shaTanzania omuna omathele gatano, eyovi oshowo omayovi gaali. Iimaliwa mbika oho mono nee kutya oyo koshilongo shaTanzania oshoka oya shangwa pombanda kutya oya za kombanga yaTanzania.

Ombaanga yaStandard Bank otayi ka kala yi na oshiithanene moka aakwashigwana ayehe taya kumagidhwa, opo ya ye ye ki imonene uuyelele auhe nomupopi a simana gwesiku otaka kala omusamane Bryan Eiseb.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo. Niimaliwa mbika ohoyi dhimbulula nee komalwaala gayo, komathano ngoka ga nyolwa ko osho wo shoka sha nyolwa ko kombanda yoshimaliwa shoka kutya osha za koshilongo shini po.

Owu li ho mbaanga nombaanga yaNedbank? Ano, ombaanga ndjika otayi tseyithile aalongithi yawo kutya iifuta otayi ka gwedhelwa okuza momasiku 4 Maalitsa 2024.

Iinima moositola ohayi kala yi li lela ya pakelwa melandulathano, opo shi ninge oshi pu komulandi a konge nuupu shoka a hala. Mositola ohamu kala aantu mboka haya landitha mo, ano yokukwathela aalandi.

Owu li wa hala okutumina oshimaliwa omuntu ngoka e li kokule nangoye ndele kushi kutya oto ningi ngiini? Ombanga yaVenduka ota yi tseyitha kutya oto vulu okutuma oshimaliwa nongodhi yoye.

Omiti odhili dha simana onkee epangelo olye ya po noku katukila onkantu ku kehe ngoka ta adhika ta tete omiti keena ombapila yasha oshoka oto vulu okuhonga okatemba hoka kokwiiyoga moshiti.

Moositola ohamu kala muna aalandithi oyendji. Ohamu kala muna mboka yeli moolaka taya pakele iinima osho woo mboka yeli pomashina . Mpoka aantu haya ka futa iinima yawo mbyoka ya landa.

Aaniilonga yombaanga yoStandard ihaya kala owala yeli moombelewa ya kuutumba, ihe ohayayi kondje hoka ta ya ka gandja uuyelele kaakwashigwana ano kehe shoka wapumbwa meendelelo otovulu okuya kombela yawo.

Omagumbo gomoondolopa ohaga kala nee gena ondunda yoku kuutumba, moka ha mu kala muna oradio ndyoka yomuzizimbe. Osho woo uutaafula mpoka pwa tentekwa iinima tapu monikwa lela nawa.

Ombaanga yaNedbank otayi halele omusimanekwa mee Netumbo Nandi-Ndaitwah omahalelo yambeko shoka a ningi omuulikwa, ano omuleli goshilongo shetu Namibia. Ombaanga ndjika otayi halele omuwiliki gwetu, opo e tu lele nawa.

Owuli wa hala egumbo? Ano tatelapo ombaanga yaStandard Bank tayi gandja omikuli kwaamboka ya hala okulanda omagumbo gawo Oompango nomalandulathano ngoka gena okulandulwa opo geli.

Muuyuni otuna aantu aanongo shili, aantu mboka taya vulu oku honga iipundi, oshowo iitaafula, aantu mbaka ohaya fikilileko nee omagulu giitenda kiitaafula hoka.

Uuna omuntu wa hala okulanda iipundi yoye mbyoka yopashinanena, ano yomatyfa, ndele ku na oshimaliwa sha gwana po oho vulu okuya koositola ndhoka hadhi landitha iinima mbika nombaapila yoye ya za kombaanga, opo wu pewe omukuli koshinima shoka wa hala.

Oweshi tseya tuu uuna to longitha ombaanga yaStandard Bank oho vulu oku tumina oshimaliwa omuntu eli kokule nangoye, ano to longitha ashike ongodhi yoye. Shoka wuna okuninga, okakalata koye kombaanga naka kale keli mekwatathano nongodhi yoye.

Otuna aantu yena uunogo wayoloka. Moka muna uunogo woku honga iipilangi moka taya vulu oku etapo iitafula, oosikopa , iipundi oshowo yilwe.

Ombaanga yaVenduka oyina iitayi moondolopa tadhi landula ngaashi Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati north noshowo Oshakati Santorini service nayilwe ishewe ano talelapo oshitayi kehe shi li popepi nangoye.

Uuna to yi koshilongo shimwe kaashishi shaayeni oho ka shendja nee iimaliwa mbyoka ya za koshilongo shaayeni opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka oshoka ito vulu okulongitha iimaliwa ya za koshilongo shimwe moshilongo kaashishi shaayeni.

Ano momwedhi moka mu na emanguluko lyoshilongo, ombaanga yaBank Windhoek ota yj ti kutya ota yi ka mwenyeka omwedhi nguka noongalo, ano ota yi ti inda wu ke ya wayimine nena.

Hogolola okakalata koshingoli kombaanga ya Nedbank, ngoye to i si ndanene sha. Ano shoka wu na oku ninga, ta lela po oshitayi sho mbaanga ndjika , shili popepi nangoye, opo wu ki ivenene okakalata kongushu yoondola omayovi gatano.

Otuna omahala ngoka haga landitha iikulya mbyoka yapya nale, ngaashi aantu mboka yeli kiilonga pethimbo lyomwiha, ohaya ka talelapo nee oositola ndhoka opo yi ilandele shoka taya kalya pethimbo lyomwiha.

Una toka longitha okakalata koye koVisa kombanga yaBank Windhoek otoka kuthilwako elela kolweendo lwoye loma talelopo. Ano yadhengela nena kuuyelele wiihwapo.

Iimaliwa oyili yasimana komuntu kehe ngaashi muuyuni wopaife kuna shoka toningi ngele kuna oshimaliwa. Aantu ohaya longitha oshimaliwa okulanda iikulya, iizalomwa okufuta oosikola dhaanona yawo nakehe tuu shoka shapumbwa okulongwa noshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yayooloka ano iimaliwa oho yimono nee kutya oyaza koshilongo shini totala komathano ngoka geli kombanda yoshimaliwa osho woo kiitya mbyoka yanyolwako kombanda kutya oshimaliwa oshaza koshilongo shini.

Ombaanga yaVenduka okwali yina ethigathano lyomushikingalo dhingi ngoka taka shika okangalo kombinga yombaanga oyo tu ndjoka, mono ngoka ali eya pehala lyotango oPDK, puutiyali oMs Gideon nopuutitatu opwali pweya Cazzy.

Uuna tokalanda sha mositola yedhina lyoMegatech tolongitha okakalata kombanga yoStandard otoka kuthilwako eelela ano talelapo ositola ndjika kuuyelele awuhe wagwedhwapo.

Owuli kuuna okakalata kombaanga yaVenduka sigo opaife, ano inda nena wuka patulule okakalata koye, oshoka uushina mboka wopondje wombaanga ndjika, oho vulu oku tula ko oshimaliwa to longitha okakalata koye, sha thika sigo opo mayovi gatano, ano inda wuka talele po ombaanga yawo nena.

Ombaanga ya Venduka otayi tseyitha kutya, nangoye oto vulu oku isindanena ekwashilipaleko lyoshihauto shoye. Moka tali tseyitha aasindani mboka yeli yatatu, mboka yeli woo ya isindanene omakwashilipaleko gomahauto gawo.

Iimaliwa kiilongo niilongo kayi na ongushu yi thike pamwe. Onkene aantu ye ya po ano nomukalo ngoka gwepingakanitho lyiimaliwa. Nuuna to yi koshilongo shimwe oho yi nee niimaliwa yoye mbyoka yokoshilongo shoye ngoye to ke yi shendjela kiimaliwa yokoshilongo hoka to yi, oshoka ongushu kayi thike pamwe na ito vulu okulongitha iimaliwa yokoshilongo shimwe koshilongo kashi shi shaandjawo.

Iimaliwa yokoshilongo shaFrans inayi fa iimaliwa yomoNamibia, yomoAngola nenge yomoSouth Afrika, ahawe, ayihe iimaliwa. Oho dhimbulula nee kutya iimaliwa mbika oya za koshilongo shini, to tala komathano ngoka geli koshimaliwa oshowo kiitya mbyoka yili pombanda kutya iimaliwa mbika oyokoshilongo shini.

Omuntu kehe okwa pumbwa oshimaliwa, oshoka muuyuni wongashingeyi ito vulu okuninga sha ngele ku na oshimaliwa. Aantu ohaya longitha iimaliwa ngaashi okufuta oosikola dhaanona yawo , okulanda iikulya, okulanda iikutu osho tuu.

Momahala gomangeshefelo ohanu kala oositola dhaayooloka, omuntu ongoye ashike tohogolola kutya owahala shike ngoye toyi mositola moka to vulu okwaadha oshinima shoka.

Otu na omahala ogendji gomalandithilo. Moka etungo hali kala enene, mo tamu kala ne oositola dha topolwa. Mo mehala moka oha mu kala omeesitola dha yooloka, tadhi landitha iinima ya yooloka, okutya iikutu, iikulya, osho wo yilwe.

Ombaanga yaVenduka ihayi kwathele ashike aakwashigwana moku pungula iimaliwa yawo, ahawe, ashike ohayi kwathele wo omahangano goohandimwe, okutya onoshimaliwa koomuma nenge oniilongitho ehangano ndyoka lyili lya pumbwa.

Iiimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe , oshoka muuyuni wongashingeyi kehe shoka tatu ningi oshapumbwa oshimaliwa. Okutya ookulanda iikulya, okufuta omeya noosikola dhuunona.

Muuyuni wongaashingeyi ku na shoka to vulu okuninga ngele ku na oshimaliwa. Iimaliwa oya simana. Aantu oha ya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhuunona wawo, okulanda omagumbo niihauto nayilwe ishewe.

Uuna to kala kehe shoka mositola to longitha okakalata kombaanga yaVenduka oto kii sindanenasha ngaashi omusindani ngoka gwe dhina Anna ali isindanena oshimaliwa koomuma.

Opena aantu mboka yena uunongo wayooloka ano mboka taya vulu noku eta po ano okuninga po iipundi mbyoka hatu ithana tatuti omatyofa, ndele tayi kala tayi monika nawa ito katya nokuli oya ningwa komuntu neenyala.

Ombaanga yaNEDBANK otayi halele omusimanekwa mee Netumbo Nandi Ndaitwah omayambeko sho eli ahoholowa onga omuleli gwoshilongo shetu Namibia ano otaye mu haalele omayambeko lela.

Shampa omwedhi gwa si oositola ohadhi kala dhu udha, oshoka kehe gumwe ohaka konga nee iilongithomwa nenge iipumbiwa yawo yomomagumbo manga ye na oshimaliwa.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga ndjika, opo ya kwatakanithe uukalata wawo wombaanga noongodhi dhawo. Moka taya vulu okutala kehe shoka tashi inyenge moombaanga dhawo. Naangoka ta ka patulula oha ka vula oku isindanena yimwe yomoongodhi oonene dhopeke nenge yimwe yomoowili dhopeke.

Momagumbo gomoondoolopa omu na ondunda ndjoka hayi ithanwa taku tiwa oseti, ano ondunda yokukuutumba moka hamu kala mu na oradio yomuzizimba osho wo okasikopa mpoka pwa tentekwa iinima. Ohamu kala lela tamu monika nawa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka ngele kuna oshimaliwa kuna shoka to vulu okuninga. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, iizalomwa okufuta olusheno, oosikola nayilwe ishewe.

Uuna omvula ya loka nawa ndele aanafaalama taya likola iilikolomwa oyindji nawa, ohaya kuthapo nee yimwe eta yeke yilanditha komatala hoka, opo yi imonene oshimaliwa.

Aaniilonga yombaanga ya Venduka ihaya kala owala yeli moombelewa ya kuutumba, ashike ohaya ende nomahala moka haya kala ya dhika uutala, opo ya gandje uuyelele kehe, mboka aakwashigwana ya pumbwa.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa sha yooloka kiilongo iikwawo. Oho dhimbulula nee kutya oshimaliwa shika osha za koshilongo shini to tala komathano ngoka ga nyolwa ko koshimaliwa, koonomola ndhoka dha nyolwa ko oshowo iitya mbyoka ya nyolwa ko kombanda kutya oshimaliwa osha za kombaanga yini po.

Ombaanga ya Standard Bank, ka yi shi iowala yoku pungula aawe, ashike ohayi gandja wo omakwatho komahangano gahandimwe. Oko kutya onoshimaliwa koomuma, nenge niikongitho ngaa lya pumbwa.

Ombaanga yaVenduka ihayi kwathele owala aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo, ashike ohayi kwashilipaleke omaudhano ngaashi omaudhano gokuyoga, kutya nee onoshimaliwa, onomizalo ndhoka tadhi ka zalwa kaakuthimbinga nenge nayilwe ishewe.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa sha sho. Noshimaliwa oto shi dhimbulula ne kutya osha za koshilongo shini, to tala kedhina ndoka lya nyolwa ko kombanda yoshimaliwa, nenge komathano ngoka ga nyolwa ko kombanda yoshimaliwa.

Otu na aantu mboka aanongo, mboka haya vulu nokuli okuninga iipundi mbyoka yomatyofa taya longitha owala oonyala dhawo dhodhene. Ohaya ka landitha ne iipundi mbika opo yiimonene oshimaliwa.

Otuna omahala gomayinyanyudho ga yooloka moka tuna mo omahala ngono hapu kala puna uundama mboka wokuyoga, ohapu kala woo puna uutala nuumbete mboka aantu taya vulu okuvululukwa po shampa ya mana okuyoga.

Iinima moositola oyi li mo ya pakelwa nawa moolaka. Shika opo shi ninge oshipu kaalandi okuhogolola shoka ya hala itaya kwata ethimbo, oshoka iinima oyi li ya pakelwa nawa.

Oositola dhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi, iitaafula, iipundi, oombete nayilwe, oho vulu owala wukakuthe shoka wahala ano topewa oshinima komukuli, shoka wuna okufaalela ombaanga yoye wala , ombaapila yaza kombanga tayi kwashilipaleka kutya mombaanga yoye ohamuya shili iimaliwa.

Moositola ohamu kala mu na aalongi yomoositola ya yooloka moka mu na mboka haya kala ye li moolaka taya pakele iinima osho wo mboka ye li pomashina ya tegelela aalandi ye ye ya fute iinima yawo.

Uuna to kalongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, okulanda iinima yoye moositola, otoka isindanena oku kala wa tala omaudhano oshali shaMuhongi.

Owuli wahala okulanda egumbo ndele kushi kutya otoshi ende ngiini? Talelapo oshitayi mbaanga sha Nedbank shili popepi nangoye. Ombaanga ndjika ohayi gandja omikuli dhomagumbo kaalongithi yombaanga ndjika, ano inda wuka imonene uuyelele awuhe wa ihwapo.

Ombanga yo Standard Bank otayi tseyithile aakwashigwana kutya, uuna toka landa tolongitha oka kalata kombanga ndjika, ito futu nando osha, oshali sha muhongi, ano longitha oka kalata koye nena.

Uuna to ka longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana okufuta iinima kehe mpoka wu li oto ka isindanena okakalata kongushu yooN$ 1000.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iitafula miipilangi ohaya kwashilipaleke kusha omagulu giitafula mbyoka oyega ninga miitenda nogeli gakola opo oshitaafula shikale shina oonkondo notashi monika nawa.

MoNamibia otu na oositola odhindji hadhi landitha iinima ya yoolokathana, ano ngele owu na shoka wa hala oto ka talela po ashike ositola ndjoka tayi landitha oshinima shoka wa hala e to ilandele oshinima shoye.

Ombaanga ya Standard Bank ihayi kwathele ashike aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo, aawe. Ohayi kwathele woo omahangano ogendji kutya onoshimaliwa koomuma, nenge oniilongitho, mbyoka ehangano lya pumbwa.

Uuna to kalandasha moositola to longitha okakalata koye kombaanga ya Venduka, oho kaya methigathano, ano moka tovulu oku isindanena shimwe shomiihauto mbyoka yili methigathano.

Uuna tokalanda sha mositola yedhina nictus tyakosha oodnola dhaNamibia omayovi gatano nenge shivulithe po, oto kapewa oshihenditho shoshali shamuhongi.

Ombanga yaNedbank otayi ka gandja ekwatho lyoshimaliwa ano oku futa osikola dhaalongwa mboka yeli kiiputudhilo yopombanda ya uthwa koshikondo shelongo. Ano naangoka wuna ehalo esiku lyahugunina omasiku omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, Ano inda wuka udhithe nena.

Momagumbo gomoondolopa omuna ondunda ndjoka yoku kuutumba, moka hamu kala okatafula pwa tentekwa nande iiyimati, oshowo omashofa goku kutumba, moka aantu haya kutumba una taya tala oradio yomuzizimbe, nenge taya kundathana oonkundathana dha pamba onkalamwenyo.

Iinima moositola oyili ya pakelwa nawa moolaka, ya pakelwa shi ikolelela kutya ohayi longithwa shike, oshoka iinima mbyoka yoothewa nomagadhi, itoyi adha yili mumwe, nenge yili pamwe niikulya.